Kasuwanci ɗan kasuwa ‘yar’ kasuwa. Kasuwanci dai wata hanyance ta dogaro ga kai da kanka. Ma’ana dai wannan mutunne zai ƙirƙi abu domin sana’a ko kuma mutun zai faɗa da kanshi domin sana’a da samun na kai domin dogaro da kai da kuma magance matsaloli na rayuwa da kuma yau da kullum. Dogaro da kai dai ko ince Sana’a iyya taimakon kai kaɗai ba tana taimakawa al’umma baki ɗaya tana taimakama ƙasa baki ɗaya. Sana’a dai bunƙasa tattali ne na arziki, kama daga matakin shi mai yenta har zuwa matakin taimakon ƙasa baki ɗaya, sana’a abuce madogarace basai an dogara da gwamnati ba domin gwamnati ba zata iyya ma kowa da kowa ba hasalima sana’a na taimakama gwamanati domin tana rage ‘yan’ ta’adda, tana rage ‘yan’ zaman banza, sannan tana rage marasa dogaro da kansu dan haka taimakama masu ƙananan sana’oi ba faɗuwa bane ba.

Dodon ihsan, mutanen isan dai mutane ne waɗanda ake samunsu a wani ɓangaruri na Nageriya, ana samunsu a jahar Edo sannan kuma ana samunsu a jahar Bauci da kuma sauran wurare. Dodon isan dai wani lokaci ne da ake warewa domin tunawa da magabata, wannan taron dai ya haɗa da nuna dodanni da sauran raye-raye dama kaɗe-kaɗe da sauran abubuwa da suke nuna al’ada me ƙarfin gaske. Sannnan taron ya haɗa da mutane da dama da suke zuwa domin kallon gabatarwa da wannan taron ko in ce gabatar da wannan dodon domin nuna cewa lallai akwai magabata da suka gabata wanda wannan wasa ya ɗauko asali ne tin asalin waɗannan mutanen na isan. Irin wannan wasa dai ko in ce bajinta ta asali ta tarihi tana sawa wa’yannnan mutane ba sa mantawa da asalinsu ko kuma su su wane ne.

Diban ruwa a rijiyan burtsatsai wasu kuma a hausance su kan kiran ta da tamolau, rijiyar burtstsai dai ɗaya daga cikin hanyoyin samar da ruwa ne ta hanyar da ake haƙo shi tsawon mitoci a cikin ƙasa, sannan a zo a yi mishi mafita daga sama ta yadda idan aka zo za a riƙa bugabindin shi wannan matatar ruwa kuma zai riƙa zubowa mai kyau. Sannan za a riƙa amfana da shi ta yadda ake amfani da dukkanin kowane ruwa kuma tsaftatacce ne me lafiya ne ta hanyar da ba zai cutar da masu amfani da shi ba. Ana samun rijiyar burtsatsai dai a wurare da dama kama daga birane, tsakatsakiya da kuma ƙauyuka da yake taimakawa kuma yake sauƙaƙa samar da ruwa, ya fi sauƙi akan kududdufi, rafi da kuma rijiya duk da shi ma sai an buga shi kana ruwa yake fitowa daga cikinsa. Samar da rijiyar butsatsai dai yana taimakawa a wuraren da ba sa da ruwa, sai sun yi haƙa mai nisa kamun su samu.

Mace, a madafa tana girki. Wannan hoto yana nuna mace tana yanka kabewa Kuma, da alamu tana cikin madafa ne tana girki. Wannan hoto, yana nuna alamun karkara da kuma rashin ainhin wadata. An fi samun irin waɗannan hotuna a karkara. Wurare ne wanda zamani be shigar cikin su sosai ba, ko kuma in ce, wa’inda ba sa da wadata. Sannan, kabewa wata aba ce me matiƙar tarihi da ta zo ake samar da ita tun farkofarkon lokaci. Sannan, wannan yana nuna alamu babu ko kuma karkara. Mun gode.

Mace, na kasuwanci acikin kʷalo-kʷalo. Wannan dai wata hanya ce ta rayuwa. Ga wasu mutane masu rajuwa a saman ruwa. Ana samun irin wayan nan mutane ne, a bangarori na duniya da dama. Kamar misali wani bangare da Ghana. Da kuma wani bangare daga ƙasar sinni. Wannan dai wata hanya ce, ta cinikayya da kuma siye da siyarwa. Ta hanyar sauƙaƙama rayuwa. Acikin kʷalo kʷalo, sakamakon wuraren rayuwarsu. Ya kasance ne a saman ruwa. Suna amfani da wannan hanyan ne, ta sauƙaƙama rayuwarsu. Ababa na yau da gobe. Kama daga wani lokacin kamun kifi, siye da siyarwa. Tafiye tafiye daga nan zuwa nan da sauransu. Wannan zamu iya cewa ba komai bane ba, face hanyar su ta rayuwa. Saboda suna zaune ne, a saman ruwa. wannan kyakkyawar hanya ce, ta sauƙaƙa rayuwa agaresu. Nagode.

Bukukuwan gargajiya da kuma al’adu. Al’ada ce wata ƙyaƙƙyawan abu ne dake nuna asali, asali na mutane? Ko ko asali na yanki? A’a asali ne na ƙasa? Duk wani abu za a kirasa da asali, wannan shi ne al’adu. ƙasar gana, ƙasar gana dai wata ƙasa ce da ta kasance ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe na afrika. A ƙasar gana suna da bukukuwan gargajiya masu kayatarwa kuma masu da daɗun tarihi. Bikin murna a ƙasar gana na gargajiya suna da yawa wanda kusan aduk shekara ake gabatar dasu. Waɗannan bukukuwan gargajiya sun haɗa da taron ‘yan uwa da abokan arziki da kuma al’umman wannan yanki ta ƙasar gana. Ga guda goma daga cikin bukukuwan gargajiya a ƙasar gana. Na ɗaya akwai murnan homo. Na biyu, akwai murnan abacir. Na uku, akwai murnan bakatai. Na huɗu, akwai murnar asafotiyam. Na biyar, akwai murnan agofetu afaye. Na shida, akwai murnan hugfisoso. Na bakwai, akwai murnan akoside. Na takwas, akwai murnan bukun cigu. Na tara, akwai murnan ohom, Na goma, akwai murnan kundum. Waɗannan goma daga cikin da daɗun tarihi ne na al’adun gargajiya wanda ake gudanar dasu har gobe, a ƙasar gana, gargajiya ce dai wata dabi’a ce mai nuna tarihi domin karya goshi.

Addini, addini dai wani abu ne wanda yasha bam-ban a cikin mutane, ko ince a cikin al’umma. Addini wani abu ne wanda mutane suka ɗauka akan tabbacin abun bauta, da kuma abinda ya haliccesu. Akwai bambance-bambance da dama da suka sha bamban a zukatan mutane da kuma zam mutane al’umma daban-daban, kamar yanda muna da addinai kala-kala, sannan wa’innan addinai kuma suna da yanda suka yadda da kuma yadda sukai imani su su wane ne? Sannan mene asalinsu? Sannan mafi shahara, na farko shi ne wane ne ya haliccesu? Kuma sannan mene ne abin bautarsu? Akwai mutanen da basu yarda da akwai Allah ba, kuma basu yarda akwai shi ta kowace fuska ba. Saɓanin wasu, sun yarda akwai shi, kuma sun yarda komai nada nashi. Akwai kuma mutanen da suka yarda cewa Allah ɗaya ne, kuma bashi da abokin tarayya. Akwai kuma waɗanda suka yarda cewa, akwai abun bauta ta kowace suffa, daga wannan suffa, zuwa wannan sufa, Hakan yasa suke bautar gumaka. Addini dai wani imani ne, wani yaƙini ne, akan abun bauta.

Taron suna, ko in ce murnan tsarkaka a Hausance, wanda kiristoci ke yi, domin murnan zuwan yaro ko yarinya, cikin addini na kirista, wanda ake yi a coci. A wannan lokaci ne ake ba yaro suna, na kiristoci domin bayyana sa a cikin matsayin tsarkakakkun Yesu. A wannan taro dai ana yin shi ne a coci, wanda ya haɗa da sauran yan uwa, iyaye, abokan arziki da kuma sauran mutanen da ke zuwa wannan coci. wannan taro dai ya haɗa da, na farko za a zuba ma yaro ko yarinya ruwa a kai, wanda limamin ke yI. Sannan za a tambayi iyayensa, wani suna ne suka ba shi, na kiristoci. Domin iyayen yaro su ba da suna a shaida shi. Sannan daga ƙarshe, za a yi ma wannan jaririn barka da zuwa wannan ahali. Taro ne me matuƙat tarihi da ƙayatarwa.

Banki, banki dai wata matattara ce ko ince wata mahaɗace wadda take mai ƙarfi kamar ƙashin baya na kowace al’umma. Banki dai wuri ne na ajiye kuɗi, aron kuɗi, da kuma taimakawa mutane da sauran hanyoyi na samun kuɗi. Bankuna dai suna taka mahimmiyar rawa, na tattalin arzikin yau da kullum, ta hanyar samar ma mutane inda za su saka hannun jari, sannan kuma su fır da kuɗinsu. Banki dai abu ne mai matuƙar amfani a al’umma, wasu daga cikin amfani shi ne tsaro, ta yanda, yana da tsaron da zaka iya aje kuɗi ka koma ka kwanta kai barci hankalinka a kwance baka fargaba, baka da shamaki, sannan akwai kwanciyar hankali ta yadda zaka samu kuɗinka sanda ka so, sanda ka buƙace su, ba kamar bashi ba, kabawa wani, ka zo ka nemi abunka ka ƙi samu, ba haka ne a tattare da banki. Sannan na uku hanya ta samar da inganta tattalin arziki. Banki dai wata hanyace ta sauƙaƙa rayuwa da kuma tattalin arziki wa mutane. Na gode.

da farko dai Atiku abokin takara ne ko ince mai neman takarar shugaban ƙasa a ƙasar nanjeriya wanda a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu suka ai takara suka gurzu da tare da abokan takaran shi wanda ya haɗa da bola ahmad tunubu wanda shi ya samu nasarar wannan takara kuma ya zamo shugaban ƙasa a dai wannan shekara shugaba bola ahmad tinubu ya yi ƙoƙari wurin wurin kawo ƙarshen ƙabilanci me kishin ƙasa da kuma cin hanci da rashawa cin hanci dai da rashawa wani abu ne mai karkarya tattalin arziki mai sa duk wani abu da ƙasa ke taƙama dashi ya koma baya baya toh shugaba bola ahmad tinubu ya yi ƙoƙari sosai ta wannan fanni inda suka samu cece kuce a kwanakin baya tare da shi abokin takaran na shi allah ya ja da zamanin shugabanmu shugaba ahmad tinubu

Taattalin arzikiˋ koˋ inceˋ tushen arzikiˋ.Tattalin arziki dai abuˋ ne mai matuƙar muhimmanci ga dukkanin wanda ya mallakiˋ hankalin kansaˋ.Neman kuɗiˋ dai, kareˋ mutunciˋ ne ga dukkanin ƙalubalen rayuwaˋ na yau da kullum, so sannan tsarin dayaˋ kamataˋ mutum ya biˋ domin tattaliˋ shima abu ne mai mahimmanciˋ domin rayuwaˋ.Abinda mutum zai yiˋ domin karin tattalin samunsaˋ shi ne abu na farkoˋ ,mutum ya zauna ya yi tunanin nawaˋ ne ragewarsaˋ] ko in ce nawaˋ ne samunsaˋ bayan biyan harajiˋ? Kasanwan shi mai matuƙar mahimmanciˋ, sannan ya zaɓiˋ yadda zai kasanceˋ domin yaˋ bambamta dagaˋ na waneˋ Zuwaˋ na nawaˋ ne Sannan tsarin ajiyaˋ domin biyan buƙatan yau da kullum abu ne farkoˋ ,mutum ya zauna ya yi tunanin nawaˋ ne ragewarsaˋko in ce nawaˋ ne samunsaˋ bayan biyan harajiˋ Kasanwan shi mai matuƙar mahimmanciˋ, sannan ya zaɓiˋ yadda zai kasanceˋ domin yaˋ bambamta dagaˋ na waneˋ Zuwaˋ na nawaˋ ne? Sannan tsarin ajiyaˋ domin biyan buƙatan yau da kullum abu ne mai mahimmanciˋ, ya zamanaˋ kasoˋ hamsin na samunkaˋ domin buƙatarkaˋ na doleˋ, sannan kasoˋ talatin buƙataˋ ta marmariˋ, sannan kasoˋ ashirin domin ajiyaˋ sabodaˋ buƙatuˋ masoˋ tasowaˋ na yau daˋ kullum ko kumaˋ bashi. Tattaliˋ arzikiˋ dai abu ne mai mahimmanciˋ ga rayuwaˋ.

Kula ko in ce kulawa ga sauran mutane, abu ne mai mahimmanci dake nuna cewa mu mutane ne kuma masu tunani masu kwakwalwa kuma kana masu zuciya. Nuna kulawa na nuna cewa na jawo mutane su ƙara zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, kulawa na da matuƙar amfani ga iyaye, ‘yan’uwa, abokan arziki kai har ma da mutanen da ba ka sani ba, idan muka duba yanda magana ɓacin rai ko kuma sauyin yanayi na fuska ke canja wasu hakan zai nuna mana cewa rashin kulawa ba abu ba ne mai kyau ba. Idan suna cikin baƙinciki kai ma ka nuna baƙincikinsu ya dame ka, rashin nuna kulawa ga mutane ko ji da saura suma yana yakan sa suma su daina kulawa a gareka, yayin da kuma mutane gabaɗaya suka zama haka mun rasa wani a ɓangare namu na kasancewan mu mutane masu tunani, kuma masu kwakwalwa, a nan nike cewa kulawa na da matuƙar amfani a gurin manya, yara, abokannai kai har ma dana anguwa da sauransu, kulawa na kara tabbatar da kasancewan mu bil’Adama.

kol an gand dai waniˋ rukuniˋ ne na mawaƙaˋ wandaˋ aka yiˋ zamanin bayaˋ, kol an gand da rukunin ya kasanceˋ a gariˋ JC tun shekaraˋ ta dubuˋ ɗayaˋ da dari tara da sittin da huɗuˋ, indaˋ a shekarar dubuˋ ɗayaˋ da casa’in da tamanin sukaˋ sakiˋ wannan waƙar wandaˋ sukaˋ ka mataˋ sunaˋ naˋ selebreshen ma’ana murna kenen muhallin wannan waƙaˋ sun yi, ya yi, sunyiˋ ta ne domin haɗakan mutanen duniyaˋ bakiˋ ɗayaˋ wandaˋ ta zo matsayin bazataˋ a ranar yaraˋ ta duniyaˋ,a wannan shekaraˋ ta dubuˋ ɗayaˋ da chasa'in da tamanin. Rukunin Kol dai sun samu cigaba ko ince sun sami amsuwa a wannan kwanaki na baya indasuka sami kyautuktukka da shedar waka da shedar massaurarnsu a dukannin duniya a wannan shekara wanda wannan waka ta murna waka ne wanda ake tunawa da ita har gobe a koina a fadin duniya.

Lokacin bayan aiki, ma’ana lokaci bayan kammala aikin yau da kullum, kamar misali aikin da aka saba.A lokuta da dama mukan yi tunani, bayan mun gama wannan aikin namu da muka saba na yau kullum, me zamu yi da ragowar lokacimu domin alfanarmu? Sai dai mukan tsinci kanmu cikin damuwa da takura, ta rashin sanin me zamu yi? Yana da kyau muyi abin da zai amfanemu a daidai wannan lokacin, kamar misali zaka duba kaga me yake baka annashuwa? Me yake saka jin daɗi a lokacin da kake baka da aiki? Kallo ne a akwatin talabijin? A’a rubutu ne? A’a motsa jiki ne? A’a jiki ne? Da dukkanin sauran abubuwa gasu nan barkatai wanda zamu iya yi. Yana da kyau a cikin waɗannan ayyuka mu ɗauki abin da zai sa zuciyarmu tai sanyi, sannan ƙwaƙwalwarmu ta sauke ajiyar gajiyar data ɗauko a wurin aikinmu, domin mu samu ƙarfin gwiwan komawa gobe, kuma mu samu ƙarfin lafiya, da ƙarfin jin daɗi. Na gode.s

Masoya, shin ko kunsan su wa ake kira da Masoya? Shin ko kun dan wani mataki zaka kai tsakaninka da budurwanka? Ko ko tsakaninki da saurayinki? Kamun a kiraku da masoya masoya dai mutane biyu ne, wanda suka tsunduma cikin ƙaunan juna, da shauƙin juna, da kasancewa cikin damuwa idan basa tare da juna. Masoya dai ya haɗa da mutane waɗanda suka raba jin daɗin tsakanin junansu, yayin da ɗaya yake cikin baƙin ciki, ɗayanma zai tsinci kansa cikin baƙin ciki. Masoya dai wata rayuwa ce mai daɗin gaske, wanda babu wanda zai iya faɗa maka ita sai wanda ya shiga cikinta, abu ne mai kyau, kuma abu ne mafi sa’a ka samu wanda ra’ayinka da yana yin tsarin rayuwarku suka tafi daidai. Samun masoyi na gari yana da alaƙa da tafiyar kyakkyawar rayuwa, da jin daɗi,, domin samun dawwamar haka, masoya ko ince masoyi yana da mahimmiyar rawar takawa a rayuwarmu ta yau da kullum. Fatan Allah ya haɗamu da masoya na kwarai.

natsuwaˋ da hanyoyin da zakaˋ samuˋ kwanciyar hankaliˋ da jin daɗiˋ, domin samun kyakkyawan dareˋ, bayan aayyukan ranaˋ da sauransuˋ kaman misaliˋ bayan ka gamaˋ ka gamaˋ aikiˋ ne a’a ko ko bayan duk wahalhalun da ka sha a wannan rana wannan matakiˋ abu ne mai mahimmanciˋ, domin samun natsuwaˋ da kumaˋ saukeˋ duk gajiyan da kaˋ samoˋ a wurin aikiˋ taˋ wannan ranaˋ abubuwan dai dakeˋ sakaˋ natsuwaˋ sun sha bambam dagaˋ wannan zuwaˋ wannan mutinin waniˋ babuˋ abindaˋ yakeˋ bukata bayan aikin shi na ranaˋ ya kareˋ faceˋ yaˋ kwantaˋ ya yi barciˋ, barciˋ mai yawan gaskeˋ domin ya tashiˋ kwakwalwanshi komeˋ ya tafiˋ, ya tashi cikin natsuwaˋ sannan ya dauraˋ dagaˋ indaˋ ya tsayaˋ na wataˋ ranaˋ waniˋ kumaˋ ba hakaˋ ba, yanaˋ daˋ sauran dabiˋ’ar da yakeˋ yiˋ domin jin dadin rayuwar shi ko jin dadin daren shi, waniˋ ya fitoˋ yaˋ zaunaˋ cikin ruwaˋ, waniˋ a’a kallon akwatin talabijin da makamantan su samun dai natsuwaˋ bayan ayyukan ranaˋ nadaˋ matukar amfaniˋ gaˋ mutaneˋ

Rayuwa da masoyi akwai daɗi, wata rayuwa ce wadda babu mai iya maka misalinta sai wanda sai wanda yake a cikinta, sannan kuma tasha bambam da saura, ta kowa tasha bambam, ma’ana dai labarin da wannan zai baka wannan bashi zai bada ba. Samun abokin rayuwa dai na gari abu ne ko ince taimako ne na rayuwa, cikamako ne rayuwan jin dadi da farin ciki da walwala da saukanma kai duk wani rashin jin daɗi dake saka zuciya ko kwakwalwa. Samun abo abokin rayuwa na gari shi ne abu mafi daɗi a duniya. Masoya ana so su kasance masu jin juna a cikin ransu, ma’ana dai farin cikinka shi ne na abokin rayuwanka, bakin cikin abokin rayuwarka kuma shi ne naka, kasancewa kuna raba shauƙin junanku, abinda wannan ke ji shima wannan ke ji, idan wannan baya nan, wannan ma ba zai ji daɗi ba. Rayuwa ta tsakanin masoya rayuwa ce dda akesan ta gino ta har abada.

Gida dai muhali ne wadanda ake rayuwa a cikinsa. Gida ya kama duk wani abin da za ka kwanta ka huta ka zama ba ka da damuwa ka saki jiki; shi ake cewa gida. A Hausance dai akwai na’i, a rayuwa gaba daya akwai nau’ikan gidaje kala-kala kuma dabam-dabam. A Hausance dai muna da shigifa sannan akwai soro da dukkanin sauran ire-irensu. A kwanaki, a zamanin baya dai Hausawa suna yin gida da bullon kasa. In nace bullon kasa ina nufin bullon jar kasa wanda ake yin shi a gargajiyance wani lokacin da hannu da kafafu ba tare da kayan aiki ba. Amma zamani ya zo da nau’ikan gidaje wanda har yanzu kara-kara ƙirƙiro sababi ake yi: masu kyau, masu kayatarwa, kuma masu abin burgewa. Duk wani mutum yana so ya yi rayuwa a cikin irin su. Gida dai wani abu ne wanda duk wanda ka gani a cikin wanda yake ciki to yana da muradin wanda ya fishi. Don min wani cikama ko ne na rayuwa. Na gode.

giya giya dai shine duk wani abu da zai sa ka maye ko kuma ka fita daga cikin hankalin ka mashaya ko ince masu shan giya, narkewan giya ya bambanta kuma ya sha bamban tsakanin mace da na miji kamar yadda narkewan abinci ya sha bamban a mata da kuma maza idan aka sha giya ya yin da babu abinci a ciki ta fi illa akan a ce an sha ta yayin da akwai abinci mai nauwi a cikin ciki amma ma meye amfanin abin da zai sa ka ciwo kuma ya yawo ma ka cututtuka da dama wanda zai sa hankalin ka ya rabu da kai A wasu lokutan ma bayan ka sha ya sa ka aikata abin da za ka dawo ka yi nadama bayan hankalinka ya dawo jikin ka shan giya dai ba abu ba ne mai kyau mu guje shan giya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

Barka. Sunana Halima. Ku biyo ni domi jin yadda ranata ta yau ta kasance. Da fari dai, yau ina mai ɗokin zuwa ganin abokana domin mun daɗe ba ma tare kuma ba mu samu ganawa da juna ba. Bayan na tashi da safe, na haɗa da motsa jiki domin ni mutum ce mai matuƙar son motsa jiki, don haka na fara da motsa jiki na kimanin mintuna goma sha biyar, kana na haɗa da yin wanka da kuma karin kumallo. Bayan sauraren labarai ɗan kaɗan, na tashi na shiga ayyukan gidana. Ayyukan gida na yau da kullum wanda suka haɗa da shara, wanke-wanke, da sauran abubuwan da ba a rasa ba, kana na ƙara shiryawa domin zuwa na fara ganin meye a yau ta haɗuwa da abokaina. Na fita na hau abin hawa na samu abokaina inda muka tattauna abubuwa da dama na rayuwarmu. Haɗuwa da su ba ƙaramin farin ciki ta saka ni ba, da shauƙi. Haka muka rabu muna masu begen juna da marmarin sake haɗuwa na wani lokaci.

lafiya lafiyar aljuhu lafiyar dukkanin sauran gangan jiki ce domin daga sanda ka samu lafiyar aljuhu ka samu lafiyar biya ma kanka buƙata ta yau da kullum To haƙiƙa dukkanin sauran gangan jiki ta samu Babu ma yadda za ka iya tafiyar da rayuwarka ba ka da lafiyar aljuhu Ma’ana ‘yan canji ‘yan sulalla na yau da kullum Kama da abubuwan da ba za ka iya tsara su ba kamar rashin lafiya ba za ka iya tsare kan ka daga rashin lafiya ba haka ba za ka iya maganin ta idan ta zo ba ba tare da lafiyar aljuhu ba da sauran aba be na yau da kullum Ka na buƙaatar tofafi ka na bukatar takalmi ka na buƙatar gida ka na buƙatar abinci mai kyau waɗannan duk irin nau’ikan ababen abu ne waɗanda ba za su taɓa yuwuwa ba ba tare da lafiyar alǳuhu ba so neman lafiyar alǳuhu tabbas lafiya ce ta dukkan jiki

masoyi na farko masoyi na farko shine wanda ku ka yi abubuwa na farko tare da shi Wanda ba za ku taɓa mantawa ba ɗayanku ba zai taɓa mantawa ba da masoyan sa na farko walau suna tare ko ba sa tare wannan abubuwa da akayi da farko wannan soyayya wannan jin daɗin wannan jin ƙai sunna da wahalar mantawa musamman na masoyan farko wannan sa ka nishaɗi saka dariya yin abubuwa tare da maka mantansu abu ne masu wahalar fita daga cikin kai a wasu lokotan masoyi na farko ko da ka samu wanda ya fi shi ba za ka taɓa mantawa da shi ba ko da kuwa shi wahala a ka sha tattar da shi masoyi na farko shine tushen tarihi na rayuwan soyayya hakan ya sa mantawa da shi ba abu ba ne mai sauki kwata kwata masoyi nagari abun rike wa ne sannan ba bun mantawa ba ne ba

haihuwa haihuwa wani lokaci ne ko in ce wani siraɗi ne mai matuƙar wahala wanda babu kamarsa babu ciwo kamarsa a duniya ciwo ne wanda yake dai dai da a ɓala ƙasusuwa arba'in a cikinka hakan yasa a kan rasa mata da yawa a dai dai wannan lokacin maza wani a kallo ba zai iya ba zai iya faɗuwa ya suma wani ma kwata kwata ba zai ija ba wani nan take rashin lafiya na iya kamashi so haihuwa ga mata wata jarumtaka ce wadda babu mai iya samunta sai uwa ma'ana mahaifiya ko ince mace wada ta haihu zafin haihuwa wani ciwo ne wada babu mai iya maka misalinsa faye wanda ya yi shi ya yi shi tun a cikin shi kuma ya san zafin sa ga dukanin iyayen da suke a waje ina so su sani su jarumai ne su masu ƙarfi ne suna da ƙarfin da su kansu ba su san iyakar sa ba sannan ina mai masu fatan alheri

iliimin koyo ko koyarwa da ilimin rayuwa abubuwa ne da suke guda biyu kuma suke tafiya kafaɗa da kafaɗa sanin ilimin koyo da kuma koyarwa da kuma ilimin rayuwa dai abubuwa ne masu muhimanci wanda suke taimakawa wajen tafiyar da rayawa ta yau da kullum hakan ilimin koyo dai shine kaman ilimin da za ka koya misali a makaranta ko a majami’a da kuma daga ƙarshe samun wata shaidar kalmalawa ka sami wannan ilimi saɓanin ilimin rayuwa ilimin raayuwa ilimin ne wanda ake koya ta hanyan darusukan rayuwa na yau da kullum wanda ba koya ma mutum ake ba mutum na ɗaukar su ne ta hanyan sanin yau kaza ya faru gobe kaza ya faru kwanaki kaza ja faru hakan na sa a samu wasu ilimunmuka na rayuwa kenan na yau da kullum kenan dukka guda biyun abubuwa ne masu muhimanci waɗanda idan ka haɗa su guri guda za su sauƙaƙa maka rayuwanka na yau da kullum suna tafiya ne kai da kai wannan na ƙarfafan wannan sannan wannan ma ya na ƙarfafan wanna

Nau'ikan gomnati. Idan akace gomnati de ana nufin hadaka, Shugabanci. Sannan nau'ikan gomnati ya banbanta daban daban, da banbanci ta hanyar da yanda ake shugabantar mutane. Mafi shahara de a cikin nau'ikan gomnati akwai demokaradiyya ta hanyar shugancin mutane, sakawa mutane shuganci ta hanyar mutum daya wanda zai samu wannan shugabancin ta hanyar zabe da sauran makamantun nau'ikan gomnati. Kamansu republican, monarchy dade monarchy da dictatory da duk sauransu de. Wadannan nau'ikan gomnati sunsha banban da sauran mutane ta yadda za'ayi shugabantar su dakuma ta hanyar yadda zasu kalubalanci rayuwa da kuma magance kalubale na rayuwar su na shugabancin su na yau da kullum.

tsarin biya ko ince tsarin biyan albashi biyan albashi dai wani abu ne wanda ake yinsa bayan kamala aiki kodai duk rana a wasu lokutan kuma duk ƙarshen wata so kundi tsari kundin shari’a a shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sitin da uku ya baiwa ma’aikata damar tattaunawa ko kuma yin martani akan kuɗin da ake biyansu musamman ma ma’aikatan gwamnati hakan yana ba su dama su tattauna ‘yan saɓani da sauran akasin haka ko kuma madadin haka albashi dai wani abu ne wanda da yawa muna aiki ne saboda shi domin tafiyar da rayuwan mu ta yau da kullum